Adawu agarano adawu agaranoti ya qariqaraho agaritano keranchima mannu mimitto godasaki gede gobba keere hedhano gedde agaritari

sagale yaa mayyate yiniha ikkiro manchi beetti noosi diro baalanka sagale saga'likkini heere didandaanno sagale yaa manchi beettira hasiissanno qara hasatto giddo mittete.

Giwirinaho yaa duucha dooogoni xaqaminani hayyoti yaate hatino maati yiniha ikiro giwirinu masmaruni horonsinani gidde iko babaxinore hayyo horonsinanire giwirinaho yaate

Politika yamantani politikaho ya manchi beti lamu mani xade kaentinni mimitosi politikuni ganaxe kaentinni horonsirano hayyo tene politikahi yine suminanni yatte

baattote ofollonna xagge yaamantanno baattote ofollo yaa mayyate yiniha ikkiro baatto ofolte woyi ge'e heedhanno doogo baattote ofollo yinanni xagge kayiinni ...

Maxaafaho yamamano maxaafaho yaa duuchu gar horonsinan maxaafu nabawate nabanbe mitowa wodhine kanentini anfoyikiha afate horonsinaniha maxaa

baattote ofollonna xagge baattote ofollonna xagge yaa mayyate yinha ikkiro baatto umisenni ofolte heedhanno xagge yaa kayiinni daa''atate woyi maala'late.

koatte yaamamanno koatte yaa mayyate yiniha ikkiro lekkate wodhinannihu koattete yaate tenne koatte horonsiranno manni wo'ma wote lekkasira qarra diabbiranno.

Afantino gashaanona anuwwa afanitino gashanona anuwwa yaa mayate ikiro afantinori unda gashite afante sa`inoreeti yaate

minenna gallanni mine mineho yaa duuchu danihu heerara dandaanno saada galtannohu mannu galannohu heerara dandaanno gallanni mineeti yaa kayiinni baxxinoho manchi beetti callu galannoho.

daddaloho yaa manchi beettira hasiisannoho qara hasattooti manchi beetti daddalikkinni dureemmara didandaanno umosi gatisannohu umosi afannohu woxe afirannohu manchi beetti daddale...

mininna dubbu saada yaamantanno mini saadaati yaa saa lawawoori gerecho lawawoori lukkicha lawawoori dubbu saada anbooma lawawoori gancara lawawoori daguncho lawawoori gobba saadaati.

Muronna laalo muro yaa mitte basera mudhe noo horo uyitano garati laalo yaa kayini laalchu gumaati badala ikito gishixa iko

muronna laalo yaamantanno muro yaa maati yinummoha ikkiro muro duuchu daniti heedhanno muro badala lawaari hayxe lawaarinni sinde lawaari kuri manchi beetira hasii

boohaarranni mereersha boohaarranni mereershaati yaa mittu manchi mare surresi fooliishshiishate mare boohaaranni yanna sayiisanni umisinni heeranno heeshshooti.

daddaloho yaa mayyate yiniha ikkiro manchi beetti daddaliha ikkiro umosi dandaanno heeshshosi woyyeessanno doogo daddaloho yinanni woshshinanni dada'liha ikkiro tirfaamo ikkanno jawa geeshsha.

daganna maate daganna maate yaa mayyate yiniha ikkiro daga umise qeecha afidhino maateno maateno hatto umisenni gamba yite ama annu ooso mitteenni..

odoote yaa manchi beettira hasiissannote yaate lamu sasu manni hasaawowoo woyte odoo maa afidhinoonni yee xa'manno indegena hasaawanno hakko manchi kayni konneeicho hasi'noommo yee odoote gara kulanno

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnicho yaa mayyate yiniha ikkkiro duuchu danihu heeranno uduunnichu, moqonqoru heerara dandaanno billawu heerara dandaanno, ee jarkaanu heerara dandaanno duuchu danaati.

Muziiqa, muziiqaho yaa manchi beettira huuro naggi asse godo'late woyi magansirate zafanate ikko muziiqaho yaate.

kalaqonna qooxeessa yaamantanno kalaqonna qooxeessaho yaa maati yiniha ikkiro kalaqo yaa kalaqamu jirooti yaate qooxeessaho ya kayinni akkawaawete heerannoho yaate hakkuno

Politika politika yaa nabaxitino zarfeni politika worani hayooti yaate politiku duucha doogora xaqamano yaayepolitika horonsinaniti babaxewo daniti hayyo heedhara danditano

Minenna galani mine yaa mayate yiniha ikiro minu duuchuyihu heerano koriqoro sidaanchu sabuniho yine woshinani

Odoo yaamantanno. Odoote yaa mayyaate yiniha ikkiro lamu manchi xaade mittu coyiranna mittu ku'iira odeessanno hayyo odoote yine woshshinanni. Odeessinannihuno odoo adhiwokki manchiraati.

Agatto yamantano agatote yaa tini mayate yiniha ikiro agatto duuchu garini angani waa ikko addo ikko malawo ikko ange ka`nentini gooro fulani.

Seensile yaamamano seensile yaa manchi beeti bifawore umisini danchumate xawisate danchu garini seensilu danchu garini umosi xawisano yaate

Baabaaxino daanni uddunicho baabaaxitino daanni uddunichoti yaa mayyaate duuchu dannihu kaarisame heerara daandano kuni uddunichi hooronsiratte woyyi loosinanni koorinni

Electronksete wolqqa electronksete yaa mayate yiniha ikiro electironkse yaa duucha horora horonsi`nanite korentete cabichoti

Dadaloho yaa manchi beeti horameye ikate umosi dandee herate dadalu jasiisano dadalikini manchi beeti umosi fushara woyi gatisara didandaano.

Odoo yaamantano, odoo yaa manchi beetti ku"u koira odeessani tini qarritinoe yaanni qarrasi fafosi hasaaphanotta odoote yinanni.

giwirinna yaamamanno giwirinnu kuni maati yiniha ikkiro giwirinnu duucha doogonni horonsi'nanniho giwirinnu nookkiha gige laashshi'nanni hayyo diheedhanno kaawo kaambe ka'neentinni....

elekitiroonikisete yaamantanno elekitiroonikisete yaa mayyaate yiniha ikkiro caabbichu wolqa horoonsi'ne maashinete shiqqi assi'ne sagale loosi'nanni hayyo elekitiroonikisete yinanni

muuziiqa yaamamanno muuziiqaho yaa manchi beetti luushshate magansirate woy zammadhate horoonsi'nannihu mooziiqaho kuni muuziiqi jawa horo afirino

Hara daa`atana darama hara yaa bayichuni bayicho harate daa`ata yaa kayini maa`lala woyi dhageefatate darama yaa kayini mitte urde hedhena bayichuyi bayicho harate

Addawu agarano adawu agarano yaa gobate mannu cancawoki gede manaho salaame aateni daga dagayiwa mimitoho urde kayisawoki gede agartawoteti

giwirinna yaamamano giwirinnaho yaa kaambe kaambe irkane darre masimarunni baikkinni mitturichi loonsanniha giwirinaho yine ka'ne woshshianni giwirinnu irko jawa geeshsha

baadi xaggaati yaa mayyaate baadi xagga yaa maati yiniha ikkiro xiwammiro hursawoohu maati baadi xaggaati hakkuno xibbu maati yiniha ikkiro xibbu buutaamo lawewoori sukkaare.

biifisa yaamamanno. biifisate yaa mayyaate yiniha ikkiro dancha ikkawoo gede danasi dancha gede biife biifise baxisaa gede assine ka'neentinni biifisate hayyo biifisa yine woshshinanni.

boohaarranni mereershsha yaa mayyate yiniha ikkiro boohaarranni mereershi duucharicho afirino saada ikkito dubbunnita ikkito minita ikkito la'nanni boohaarranni bayiichooti.

Loosoho yaamamano loosu kuni duuchu garini horonsinaniho manchi beeti loose umosi dandaate horonsirano hayyo loosoho yine woshinani loosikini umosi dandee diafa

Baattote ofollanna dhagge yaamantanno. Baattote ofollanna dhagge mayyaate yiniha ikkiro baattote umise ofollo heedhawo. Dhagge yaa kayinni taarikete yaate. Tini dhagge

Aduwu agaraano aduwu agaranooti yaa aduwa agartaworet co`o asite kaentini yateeni gonate keeru ikawo qarru herawoki gede te`o hedhawoki gede agartanore aduwu agaranoti yinani.

Safote latishsha, safote latishsha yaa mayyate kaimaho woyi xintaho hananfanni hayyoti yaate latishshaho yaa duuchu danihu heerara dandaano hakkoe.

daganna maate daganna maate yaa mayyate yiniha ikkiro daga umise garinni gamba yite heedhanno doogooti maatete yaa kayiinni anna amatenna oosote yaate.

Adawu agaraano. Adawu agaraano yaa mayyaate yiniha ikkiro gobbate keeraanchimmase gobba danchu garinni ge'e ke'leette heedhanno gede agartannoreeti yaate.

daddaloho yaamamanno daddaloho yaa manchi beetti tirfaamo ikkate umosi dandaate daddalihe ikkiro duuchurichinni hala'lanni harannohu woxe afirannowoyiite

mini uduunne yaamamanno mini usuunneeti yaa mayyate yiniha ikkiro mini uduunni duucha doogonni horonsi'nanniho mixashsho lawaari midaano lawaari biraadiste lawaari

minenna gallanni mine yaamamanno mineho yaa duuchu daniho qorqorro heedhawoo sabbu mini heeranno uraagichu mini heerawoo gallanni mini kayni danchaho.

odoo odoo yaa manchi beetti ku'u ku'iira kulanni tini qarrissee'e yee kaeentinni qarrasi faffosi hasaaphanno hayyo tenne odoote yine woshshinanni.

safote latishshaati yaa hanafote woyi kaimaho sanfanni wote safote kincho qanse ka'neentinni assinanni loonsannire woyi assinanni looso .

Ama`no yamantano ama`nate yaa manchi beeti shexane kaade magano anasi amane gatisawota worawota shaanota kayisawota.

superimaarikeettete yaamantanno superimaarikeettete mirteeti yaa mayyaate yiniha ikkiro hidhatenna hirate hayyooti yaate hattino maati yiniha ikkiro duuchu daninni xawissanna mittoricho.

baadi xagga yaamantanno baadi xaggaati yaa duucha heedhanna gidincho lawannohu maalaasincho lawannohu hecho lawannohu goddiicho lawannohu kuri baalunkunni baadi xagga ikkiteenna.

Koatte, koatte yaa mayatte yiniha ikkiro lekkate wodhinani caama koattette yine woshinanni, koatte tini nookiha lekkatenni calla ha'ne di, anfanni, koatte gufficho hoollatte saba

mini uduunne mini uduuneeti yaa maati yiniha ikkiro mini uduunnichi duuchu danihu heerara dandaanno hattino midaano, mixashsho, maqonqoru.

daganna maate daganna maate mayyate yiniha ikkiro dag umise garinni gamba yite heedhanno maateno hattonni gamba yite heedhawo ama annu ooso

Muuziqa yamamano muziqaho yaa mayate ikiro maganate ikko zafanani bayicho iko muuziqu noyikiha dihoronsinani muuziqqu kuni manu huuro.

odoo yaamantanno odoo yaa lamu manchi xaade ku'u ku'ira kuni coye kowewo gumulamanno yee ka'e umisi foniita xawisannota odoo yinanni

maxaaffa maxaaffate yaa mitto bayiicho maareekkine gamba assine worroonite maxaaffate yaate maxaaffa nookkiha manchi beetti nabbawe woyi umosi dandaannokkiho.

muronna laalo yaamantanno muronna laalo mayyate yiniha ikkiro muro duuchu daninni no yaate sagalimmate horonsirate laalono hatto awukaato'oo lawannori muuze lawannori...

dadalo daddaloho yaa mayyate yiniha ikiro lamu manchi beetti tirfaamo ikkate umisi lophe kaeenti woleno lossate dancha gede hasiisannohu dadaloho.

odoote yaa mayyate yiniha ikkiro odoo duuchu garinni horonsi'nani odoo mittu manchi layiinkihura aanno ikkiro odoo oottoe yee kaeentinni adhanno hayyooti.

Hodhisha yaamamanno, hodhishaho yaa manchi beeti noowinni wolewa harano woyite hodhisha assire harano, hodhishu darigunni dariga

tuqu xaadooshshe yaamamanno tuqu xaadooshshe yaa mayyaate yiniha ikkiro tuqu xaadooshshi baalu ganba yee ka"eentinni heeranno baycho tuqu xaadooshsheeti yine ka'neentinni woshshinanni.

faashshine yaamantanno faashshinete yaa t'i sa'uha ikkiro ti'i dagguta haa'nanni faashshinete uduunne lawannori coy'nayre lawannori faashine haa'ne coy'nayre

Muziiqa, muziiqaho yaa lulattote woyi huurote yaate kuni lulattonna huuro maaho horonsi'nanni yiniro magansi'nanniwa ikko zafanani bayicho ikko.

kalaqonna qooxeessa yaamamanno kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate yiniha ikkiro kalaqo mitto coyee kalanqe loonsanniho qooxeessaho yaa kayni akkawaawete yaate.

ijaaraho yaamamanno ijaaraho yaa mayyate yiniha ikkiro ijaaru duuchu danuhu heerara dandaanno ijaara uurrinsanni hayyo tini mangiste umose leellishshanno doogooti yaate.

Mini udune, mini uduuneti yaa mayyate yiniha ikkiro duuchu heerano hakkuno jarkana kawanori midano lawanori uddi'nannire lawanori.

muronna laalo yaamantanno murote yaa babbaxewo garinni horoonsi'nannite laalote yaa kayi laalteenna guma adhine xaqqa'minanni doogo

Biifissa yaamamanoo, biifisate yaa mayatte yinniha ikkiro mitoricho xu'umanno gede woyi illete baxxisanno gede biifisse kae horonsinanni hayyo biifissa yinanni.

Dadalo yaamamano dadalu manchi beetira lophote kaimaho woyi xintaho yaate dadaliha ikiro mittu neeti lowo deera iilara dandano dadalinohuni duuchu garini horonsirano

daganna maate yaamantanno dagate yaa babbaxino mininni fulte kaeentinni gamba yite heedhate maatete yaa kayiinni oosote amate annaho mitteenni.

Sicconna baadoshe yaamamanno siccoho yaa mitto bayicho maasinne qanisanirichoti yaatte baadosheho yaa kayinni babaxatte yaate olericho baande kanne ikewotta leelishatte

Minenna gallanni mine, mineho yaa manchi beettira hasiisano qara hasatto giddo mittoho yaate gallani mini kayinni baxxinoho saadate ledo ikkikkini manchi beetti umisinni.

Muro yaa mayate yiniha ikiro muro hasisanohu manchi beetira saga`late foolate umise milimono manchu foolate.

hara daa"atanna darama. hara yaa bayiichinni bayiicho harate daa"ata yaa kayiinni maala'late woy dhaggeeffatate darama yaa kayiinni urdetenni

muro yaamantanno muro maati yiniha ikkiro muro yaa laalote yaate muro duuchu daniti heedhanno muro manchi beettira foolawoote itate agate hasiissannoti murote

Sumudaho yaa mitto bayicho sumunde ka`ne malatinse woroniho yate sumudu yaa ayiima afate mayiimma afate woyi meesanete ayihoro afate xaqamano.

Rosoho yaa manchi beetira hasisanori giddo qara hasatoti yaate rosikini manchi beet umosi gatise didandaano umosi gatisanohu umosi gatisanohu rosiroot

ijaara ijaaraho yaa mitto bayiicho woyeemmi ginbaataho horoonsi'ne ka'neentinni worranni bayiichooti yaate ijaaru kuni duuchu gari

Roso rosoho yaa manchi beetira hasisanoho giddo qarra hasato rosoho yaate manchi beeti rosikini umosi difushano rosi gedensani qalame afi gedensani.

superimarikeetete mirte yaamantanno superimaarikeetete mirteeti yaa hidhatenna hiratemate yaate hurrayi woytenon fushshine hirrayi hidhinay woteno superimarikeetete yinse woshshinanni

daganna maate daganna maate yaa mayyaate yiniha ikkiro daga umiseyii ganba yite heedhawoota maate kayiinni ama annu ooso mittimmatenni heedhawoo hayyooti.

Loosoho yaa manchi beettira lowohunni hasiisanoho yaate loosu nookkiha manchu beetti heere didandaano loonsikkini inte didandiinanni loonsikki uddi'ne didandiinanni.

hara daa'atanna darama yaa mayyate yiniha ikkiro hara yaa mitto darga harate daata yaa daa'ata yaa kayinni maala'late dhageefatate darama yaa kaynni miitowa ba'ate

minenna gallanni mine yaamamanno mineho yaa manchi beettira hasattosi giddo qaraho gallanni mini kayiinni baxxinoha ikkawoo yaate gallanni mini duuchcha doogonni horoonsi'nanniho

seensilleho yaa manchi beettira hasiisannoho hakkuno biinfilleho yaate seesate woy biifate dancha uduunne uddi'ne dancha gede umo biifisi'ne ka'ne

Dagana maate dagana maate yaa ganba yite miteeni hedhawote maatete yaa kayini ama anu ooso miteeni ganba yite heedhano.

Minenna gaalanni minne mineho yaa manchchi beettira hasisanoho qarra hasato giddo mittoho yaatte galanni minni kayinni baxinoho mannu callu

poletika poletiku kuni maati yiniha ikkiro poletiku duuchu danihu heeranno eee manchu lamu manni xaade kae poletiku paarte giddo gamagamamanno doogo poletika yinanni

Afanitino gashanonna anuwa yaamantano afanitino gashanonna anuwatte yaa mayyaate yiniha ikiro afanitewo gaashano duucha hedhano anuwa yaa kayinni birre hundiri alibiretti yatte

Oddo yaamantanno oddo yaa hasanbbayyi haasawi giddo wollu manni leexe daayiro oddo yee xa'mi geedensanni oddosi haane tenetti yinne shiqinshanni

agattote yaa agatto yaa manchi beettira hasiisannorichi giddo mittete manchi beetti agikkinni heera didaandaanno hakkuno waa duuchcha wooyite horonsiranno mannimmate giddo hasiisanno

Mini uduunicho yamamano mini udunichoyaa yaa duuchu danihu heerara dandano hakuno sayine lawawori biriciko lawawori heera dandano biirote udunichoti yinaniri kayini maxaafa lawawori chooke lawawori.

Owaante yaamantano, owaante yaa towaanyote yaate owaante amate ikko anna ikko rodooho ikko owaante uyinanni yaa mayyate yiniha ikkiro kaa'late woyi umosi dandaano.

owaantete yaamantanno owaantete yaa taatate yaate tini taanyote yaa maati yiniha ikkiro ama ikko anna ikko rodoo ikko owaante uyiinanni woyi taantanni hayyooti.

Supermarketete mirte supermarketete mirte yaa mayate ikkiro dikko shiqinshe kanentini horonsirate ku`u sante adhena ku`u sagalimate horonsinani doogoti.

Biirote uduune, biirote uduuneeti yaa mayate yiniha ikkiro biirote uduunni duuchu heerate dandanno biire lawaari chooke lawanori, maxxaafa lawanori, dafitara lawanoti biirote duuchu uduunni heerranno

Kalqonna qooxxeessa, kalqote yaa kalqamu jirroti yaate dubu saada gobati miniti heedhawo, qooxxeessa yaa qariqaraho yaate qariqaraho duuchu mani bushu danchi heera danidawo.

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate yiniha ikkiro babbaxxewoori gobbate leeltewoo gashshaano woy annuwa duuchu garinni heedhara dandiitanno.

Muuronna laallo yaamaantanno muurotte yaa sinde laawari baaqella laawanori ataara laawari gaashe laawari muurotte laallo kaayinni awukato muuze gishixu

mininni biirote uduunnicho yaamamanno mininna biirote uduunnicho ya mayyate yiniha ikkiro mini uduunnichi midaano lawannori mixashsho lawannori birradite lawannori mini uduunnichooti.

Giwirinna yaamantanno giwirinaho yaa maayatte yiniha ikiro giwirinu loonse horonsinanni hayyo duucha hedhano giwirinunni baabaxeworicho horonsinanni haakuno

giwirinna yaamamanno gieirinnu kuni maati yiniha ikkiro duucha looso loosi'nanni hayyo giwirinnaho yine woshshinanni giwirinnu duucha horo afirino ee yanna yannate.

Babaxino dani udunichoti yinemori duuchu dani udunichi herawo hakuno mine horonsinayiha iki gobba iko duuchu dani udunichi.

ama'no yaamantanno amanote yaa duuchu gaari heeranno amanewo maanchi jaawa looso loosano amanna ummisse ummisetta tirro afidhino amaninihha ikiro duucha coyye haawa dandinanni

hara darama hara daa"atanna darama, hara yaa baychuy baycho harate darama yaa gobbate qarru iilleenna daramate daa"ata yaa kayni maala'late woy xaggeeffatate yaate.

Dubu saada yaamantanno tini mininna dubu saada yaa mayate yiniha ikkiro, mini saada lukkicho lawari, saa lawari, gerecho lawari, dubu sada kayinni ambooma lawari, yeedaalla lawari, daguncho

egenshiishsha egenshiishshaho yaa fulloricho mitto coyee fushshine gobbaanni gannanni hayyo egenshiishunni xawinsanni doogooti tinino egenshiishu

Hoodhisha yaamamano hoodhishaho yaa daargunni daariga saatte woyyi bayichunni bayicho tarawatte horonsina'nihu hoodhishaho hodhishu gobbatenni gobba sananni woyitte

godo'le yaamantanno tini godo'le maati yiniha ikkiro ooso gamba yite ka'eentinni mimitinsa ledo yanna sayiisate godo'litannota tenne yine woshshinanni.

Biirote uduune biirote uduunni kuri maati yiniha ikkiro duuchu dani heeranno biire lawayori maxaafa lawayori, laaphise irisase

godo'le yaamantanno godo'lete yaa lamu sasu duuchu manni xaade ka"eentinni yanna saysate surresi fooliishsho afirate godo'lanno hayyo godo'lete yine woshshinanni.

godo'le yaamantanno dodo'lete yaa duuchu manni xaade kaase ikkkito babbaxeeworicho haare amade godo'lanno doogo godo'lete yine woshshinanni

umu danancho yaamamanno umu danancho yaa mayyate yiniha ikkiro maganu kalaqisi woyiite manchoho danancho ledosi ee kaeentinni horonsiranno gede kalaqino garaati.

Faadhinebyaamantano, faashinete yaa maati yinniha ikkiro xaa fayino uduunicho agure wole qaxxalanni doogo harunsinnanni foogo faashine yine woshinanni

Hara daa`atanna darama hara yaa bayichini bayicho harate daa`ata yaa kayini maala`late woyi dhageefatate darama yaa kayini golteteni bayichini bayicho harate yaate.

giwirinna yaamamanno giwirinnaho yaa manchi beettira lophote hayyooti kaawe kaanbe masimarunni horoonsi'ne ka'ne ba"awookki gede madaabbara giddosi tunge xaqqa'minanni hayyooti.

Daaganna maatte yaa mayyaate yiniha ikiro daaga yaa umisenni duuchu baayichi ganbba yitte umise haajjo tidhitano haayyotti maatte yaa kaayinni amatte annahonna ossotte

bunu minenna sagalete mineeti yaamamanno bunu mineeti yaa mannu duuchu gamba yee hasaawanni yanna sayiisanno bayiichoti sagalete mineeti yaa kayiinni saga'linanni bayiichooti.

adawu agarooshshe yaamamanno adawu agarooshshseeti yaa duuchu dani heerara dandaanno adawu agarooshi babbaxewo garinni agarranniho yaate kuni adawu agarooshshi babbaxewo darg

Yaamamanno, hodhishaho yaa mayate yinniha ikkiro darigunni dariga sa'ate, bayichunni bayicho tarawatte horonsinannihu hodhishaho yaate, hodhishu nooyikiha manchu beetti bayichuni bayicho sa'e woyi taraawe didandano.

Ama'no yaamamantanno, ama'no yaa mayate yiniha ikkiro manchi beeti magano huucire ama'ne umosi dandee maganu kone looso loosae yee heeranno heesho ama'note yinanni

hayyonna bude yaa mayaate hayyote yaa lamu manni coye coyeeranno woyiite hayyise ka"eentinni coye doogooti budeho yaa seerasiiti woye wodhote yaate.

Maxaafa yaamantanno maxaafate yaa Manchi beettira rosate Horonsi'nannit maxaafate maxaafa Nabbawe kaeenittin xiinixale mittu beeti umosi fushate hayyoot

biifisa yaamamano biifisate yaa mittoricho illete baxisanno gede mannahono dancha gede baxise leelanno gede biifinsanni hayyo biifisa yine woshshinanni.

Kalaqonna qooxxeessa yaamamanno, kalaqote yaa miturichi kalaqame ikkanoreeti, qooxxeessaho yaa kayinni qariqaraho yaate woyi mule heenanni basseeti yaamantano

Dadallo, dadalloho yaa manchi beetira hasissano qara hasatto gido mittoho, dadalikini manchi beeti heera didandaano, umosi soorate, soorote lophoti sooro abate dadalla

Safote latishsha yamamano, safote latishsha yaa mayyate yiniha ikkiro safote latishshi kaimaho xintaho sanfe ka'nentinni horonsi'nannitta doogo safote latishshati yine woshshinanni.

Hara, daa'atanna darama, hara yaa mito bayicho harate, daa'ata kayinni maa'lalate woyi xageefatate, darama yaa kayini hee'nonni bayichinni mitu qari iilenna hanani

hayyonna bude yaamantanno hayyo yaa umise gara afidhino bude yaa seeraseeti woyi wodhoseeti hoyya manchi beettira jawa geeshsha xaqqantanno hayyo afino manchi ..

Afanitino gashanonna anuwa, afanitino gashaano yaa xa leeliteworeti yaate anuwaho uaa kayini alibidireti ayirinsayereti alibidi anuwati yaate.

Sumudaho yaa mitto bayicho sumunde ka'neentinni malatinse woroniha sumudaho yine ka'ne woshinanni, sumudu duucha doogonni horonsinanni hayooti tinino maati yiniha ikkiro

Godo'le yaamantano, godo'yaa manchi beeti noosi yana gido yana sayisate umisi surre ayimitosi foolishirate godo'le hasisanno godole tinino

egenshiishsha. egenshiishshaho yaa maati yiniha ikkiro egenshiishshu duuchurichira gobbaanni fushshine gannanniha egenshiishshaho yinanni duucharicho egensiisate egenshiishshunni bandanni.

Umu danancho, umu dananichi manichi beettira kalaqamunni ledosi ilamanoho yaate, umu dananichi lamu danihu heerano kakachu heerano shaqqadu heeranno

Egenshiishsha, egenshiishshaho yaa mayyate yiniha ikkiro mittoricho xawisate haqqu aana ikko girgidu aana ganne xawinsanni doogo egenshiishsha yine woshshinanni.

Ama'no yamantano, ama'no yamattano yaa Magano ama'nine heeshsho affi'nanitta baoteni gantani doogo ama'no yinanni.

elekitiroonikisete yaamantanno elekitiroonikisete duucha uduunnicho horonsinna doogga giddo mitte elekitiroonikisete caabboichu wolqa horonsirate..

Ama'no yaamantano, ama'note yaa manchi beeti magano waaje mana ayiirise ama'ne amaname umosi dandee heeranno doogo ama'no

Ama'no yaamantano, ama'nate yaa manchi beeti magano waajje woyi ayyirisse kaenitinni ama'ne amaname heerawo doogo amanate yine woshinanni amanamewo beeti

Babaxino dani uduunicho babaxino dani uduunicho yaa mayate yiniha ikiro wole wole ganba asine woroni uduunicho mitte basera marekinoniha babaxewo dani udunicho.

Ama'no yaamanitanno, Ama'no yaa manchi beeti noosi heesho woyi noosi yanara magano huucira magano ama'ne maganu ledo xaade heerano hayyo ama'note

looso loosoho yaa mayyate yiniha ikkiro manchi beetti loosu nookkiha umosi dandaara didandaanno loosu jawa geeshsha hasiisanno loonsikkinni manna di ikkinanni hendoonniwano di iillinanni.

Tuqu xaadoshshe, tuqu xaadosheti yaa mayyate yiniha ikkiro gamba yee kae mite basera gamba yee tuqa xaadanoha tuqu xaadoshshe yinanni.

mininna biirote uduunnicho yinanno mannu mini uduunnichooti yaa zayiinna lawannori waanca lawannori mini uduunnichooti yaate mastaaxxawa lawannori biirote uduunnichooti yaa maxaaffa lawannori piise lawayoori

Egenshiishsha, egenshiishsha yaa mayyate yiniha ikkiro mittoricho leelishate woyi fulinoricho biironire ikko wolericho xawinse assine girgidaho gananni hayyo.

boohaarranni mereersha boohaarranni mereershaati yaa manchi beeti yanna sayiisannowa surreesi ayimirosi addaabbadhe kae biifisiranno bayiichooti yaa dandiineemmo.

Roso, rosoho yaa manichi beettira hassiisano qara hasatooti rosikkinni manchi beeti umosi didandaano, rosikkinni heeshosi qayadhe di, afanno rosi geedeensanni

sumuda yaamamanno sumuda yaa mitto bayiicho malaatinse worroonniho yaate kuni sumudi horonsi'nannihu mitto ayiimma afate meessita konneeti yine badate horonsi'nanniho yaate.

kalaqonna qooxeessa kalaqote yaa kalaqamunni afi'nanni owaanteeti yaate qooxeessaho yaa kayni akkawaawete akkawaawete may heeranno yiniro dubbu heerawoota.

Baadi xagga, baadi xaggati yaa mayate yiniha ikkiro baadi xagga agano manni duuchaho, gidincho lawanori alasincho lawanori kuri baalunkuni gamba asine udu'laniri baadi xaggatti

Giwirinna yaamamanno, giworinaho yaa laalichonna lalichima laashatte hayyo gadawe darre ka'nentinni irikane dare ka'neentinni horonsinanni hayyo giwirinna yinanni

bunu minenna sagalete mini yaamamanno nunu mineeti yaa yanna sayinsanni bayiichoti woy hasaanbanni yanna xiinbanni baychooti sagalete mini hayiinni hurbaaxxinanniho woy saga'linanni baychooti.

Maashinubba yaamantanno, maashinuba yaa mayate yini ikkiro mashinubba tini udunicho horonsirate xaqantano babaxiworicho hakuno maati yini ikkiro korreentete woliqa

maashinubba yaa mayyaate? maashinubba yaa mayyaate yiniha ikkiro haqqunnita haqqa darate baatto loosate umo loosate ikko horonsi'nanniti maashinete

Poletikka, poletiku yaa lamu manchi xaade kaentinni gamagame umosi poletikunni gamagame harano hayyo tene poletika yine woshshineemmo.

Odoo yamantano odoo yaa manchi beetira mittu manchi odeesena leelaha ikiro songote giddo odoo yee xamiha ikiro hatene hajo odoote yine woshinani.

Umu dananicho yaano umu dananicho yaa kalaqo umu dananichi shaqadu heerara danidano umu dananichi kaajjadu heerrara dandanno

Muro yaamantanno, murotte yaa duuchu daninni horonsinanite, muro tini maati yiniha ikkiro, sinde lawari, baaqqeella lawari, atara lawari, gaashe lawari kuri baalunku murote

mini uduunne mini uduunne yaa maati yineemmo ikkiro mini uduunni duuchu danihu heerara dandaanno hakkuno jarkaana lawannori ofollinanni wombare lawannori barcima

Koate yaamantanno koate yaa lekkate wodhinani koateet yaate tin koate nookiha manchi beetti umosi milli yee dandee diafanno koate wodha hasiisanno

Egenshishsha yaa mittoricho dagate xawinsanni hayyo ikkanna kunino leelinokkire dagate leelinshanni doogoti ,leelinshanni bayichino baxara dandaano ,babbaxino garini leelinshara.

booharanni mereershsha mannu booharanni mereershsha yaa mayyate yinha ikkiro boorraso hoo'linanniwaati woy mannu daa'atate boohare kaeentinni mare yannasi saysanno baychooti

tuqu xaadoshshe tuqu xadooshsheeti yaa hiro wo'munku manni mittowa ganba yee xaade gedensaanni hedosi soorriranno bayichooti

Looso yamamanno, loosoho yaa manchi beettira hasisanno qara hasatoti, loosikkinni manchi beetti umosi gatissara didandaanno loosiha ikkiro umosi sooro abara

Godo'le yaamantanno, manchi beetti godo'lanohu umisitta surete ayyimirosi foolishishate afirano owaante godo'le yaamantanno hatino kaase labanno

koatte yaamantanno koatte tini maati yiniha ikkiro lekkate wodhinanni caamma woyi koatte yine ka'neentinni woshshinanni tini koatte manchi beettira lekkasira umisi ra...

Minenna gallanni mine yamamanna ,mineho yaa manchi beettira hasiisano hasatto giddo mittoho gallani mineti yaa kayinni hakkini baxxano ,gallanni mini baxxinoha ikka hasiisano.

hayyonna bude yaamamanno hayyonna bude yaa mayyate yiniha ikkiro hayyo mittu manchi umisita hayyisanno doogooti budeho yaa kayiinni seerasiiti mittu manni wodhannota woyi wodhosiiti.

superimaarkeetete mirte yaa maati yiniha ikkiro superimaarkeetete mirte mirte afantannohu hidhate woyi hirate hirrroonni wirro massine ka'neentinni umosi dandee kaeentinni.

koatte yaamantanno koatte yaa lekkate wodhinanni caammati, caammu kuni maaho horonsi'nanniho yinummoha ikkiro babbaxewo garinni sabbu lekka hunannokki gede lekka utichu qasaakki gede horonsi'nanniho.

hodhishsha yaamamanno hodhishshaho yaa maati yiniha ikkiro hodhishshu bayiichunni bayiicho sa'ate yinoonni bayiicho marre ka'neentinni yannatenni iillate xaqqamannoho.

muro murote yaa maati yiniha ikkiro gaashe lawannori atara lawannori baaqeela lawannori kuriuu murote widira hige gaamamannoreeti yaate.

Hara, daa'atanna, darama, hara yaa bayichuni bayicho harate, daa'atta yaa kayinni maalalate woyi xageefatatte, darama yaa kayinni miturichi kalaqamiro fu'le ka'ne ha'nanni doogoti

owaante owaantete yaa kaa'lote yaate daga kaa'linanni hayyo ama ikko anna ikko kaa'linani kaa'linanni doogo owaante yine ka'neentinni woshshinanni owaante dancha garinni..

loosoho yaa manchi beettira lowo geeshsha hasiisannoho looso loonsannihu yanna mullawa hunnikkinni yannasi manchi beetti horonsire kaeenti mixo fushshire kaeenti loosanno hayyooti.

Boohaarisha, booharanni mereerishati yaa mayate yiniha ikkiro booharanni mereerish duuchu danihu heerara dandaano yana sayisatr surete firideme afirate booharani bayiichoti yaate

Giwirinna yaamamanno, giwirinaho yaa giwirinuyi loonsanni loosi lowo geesha xaqqamanno hakuno xa kaawe kaambe ka'nentinni gidiwe dare horonsinanni

Hodhisha yamantano hodhishaho yaa darguni sa`ate bayichuni bayicho qayadhate horonsinaniho hodhishaho hodhishu rahe iilate.

Sicco badooshe, sicco yaa mito bayiicho masine ka'nentinni qanisanniho yaate, bafooshu kayinni babaxatte yaate bafooshu kalaqamahu kayini sicco qanisihu gedensaniti

Owaante yaa manchi beettira hasissaanote owaante nookiha manchi beeti heera didandanno, owaante yaa towaanyote yaate, towantanihuno beetesewe, ama anna

Sagale sagale yaa hasisanote manchi neeti saga`likini heere didandaano sagale sagalinani doogo duucha dani no qurse misu.

Roso yaa mayate yini ikkiro rosu nookiha manchu beetti umosi dandayaa di, dandano. Rosu eggeno afirate umisi buqee halashirate roso